Aadaan saba tokkoo, saba sana keessatti namoonni jiran haala itti maatii isaanii geggeeffatan yookaan jireenya isaanii guyyaa guyyaa keessatti, maatii keessatti haatii, abbaan, ijoolleen maal gochuu akka qabanii fi akka itti isaan jiraachuu qaban kan agarsiisuu fi kan kaa'u ta'a.

Safuun akkaataa hawaasni tokko ittiin waliin jiraatu kan of keessaa qabu yoo ta'u aadaa keessatti namni haala ittiin waliin haasa'u, haala ittiin wal kabajuu fi yeroo isaanii kenname keessatti haala isaan ittin waliin haasa'an agarsiisuu danda'a.

Biyya saba adda addaa fi hawaasa garagaraa qabu kaassatti hawwasni tokko aadaa hawaasa kan biraa kabajee haala nagaa ta'een waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo immoo hawaasni hundumtuu aadaa mataa isaa akka saba isaatti waan qabuuf wal kabajanii waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha.

Akka biyya keenyaatti aadaan Oromoo beekamaa fi isa ijoo yeroo ta'u, aadaa Oromoo keessaa inni tokko Gadaa yeroo ta'u, Gadaan yeroo itti sabni tokko jireenya isaa gaggeeffatu akkasuma illee saba Oromoo keessatti bu'aa fi gumaacha guddaa kan qabudha.

Yeroon amma keessa jiraachaa jirru kun yeroo namni teekinoloojii fayyadamuun adaa isaanii ittiin ibsatanidha. Teekinoloojiin kun yeroo ammaa kana aadaa kallattii isaa jijjiruun dhiibbaa aadaa irratti fidaa jira.

Yeroo ammaa kana sababa tekinoloojiitiin aadaan karaa adda addaa kan dabarfamaa jiru yoo ta'u. Kanaaf biyyoonnigaragaraa teckinoloogii fayyadamuun aadaa isaanii dabarfachaa kan jiranidha.

Aadaan saba tokko gidduu jiru haala itti sabni sun yookaan namoonni sun jireenya isaanii keessatti hanga maatii yookaan barnoota kkasumas addunyaa fi biyyaaf waantota isaan ilaalcha qaban kan inni karaa qabsiisudha.

Aadaa gaarii fi jajjabeeffamuu qaban akkuma jiran, Aadaan duubatti hafaan hawwaasarratti miidhaa geessisu ni jira. Kunimmoo hawwaasa gidduutti kan hir'ifamaa fi dhabamaa jirudha.